Masora ane ruvara rwegirini akaita panze pefenzi. Bhutsu yemunhu yakabudikira kumberi kwayo kutema ine maburi maburi bhutsu iyi.

Mukati mebhoti murikuwonekwa chimudhiraivho. Zvinoratidza kuti bhoti iyi yakakura. Nechekunze kunemiti yakawanda yakasiyana-siyana ineruvara rwegirini.

Mumba makashongedzwa zvakanaka mune pekugarira netafura ine pekugara panosvika shanu. Imba iyi madziro ayo aneruvara ruchena

Motokari dzakasiyana-siyana dzirimumugwagwa wekufambira dzirikuenda kunzvimbo imwechete. Motokari idzi dzakawanda dziri panzvimbo imwe. dzirikurakidza kuti munzira umu hamuna pekufambira. Varumewo vaviri varikutengesa zvavarikutengesa varikunze kwemugwagwa

Mumvuri wemunhu ari kufamba munzira. Inzira inofambira vanhu iri kunze kwenzira inofambira motokari. Munzira yemotokari makazara motokari dzakasiyana-siyana. Munzira mevanhu mune vanhuwo vakawanda.

Musha unowanikwa kumaruva unemudhiri wekudze kwemusha usati tapedza kuvakwa. Pamusha apa panemiti yakasiyana siyana. Pane miti inowanikwa muZimbabwe nemimwe yakaita zvekuudzwa muZimbabwe.

Vanhu varikufamba muguta reHarare Murume akapfeka jasi rekara yeyero. Murume mumusoro akapfeka heti. Pamuromo pake akaisa masiki.

Mota dzakasiyana siyana dzirimunzira dzirikuenda mudhairekisheni yakasiyana tinoonawo gonyeti rine ruvara rwebhuruu kumashure kwacho kune mota ine ruvara ruchena.

Vanhu vari kutengesa zvakasiyana siyana. Vamwe vari mumusika yavo. Munhu mumwe akabata chibage chitatu chaari kuenda kundotengesa akapfeka nhumbi tsvuku nebhutsu dzake.

Vasikana vepaGreat Zimbabwe University vahwina mibairo yakasiyana. Mumusoro vakapfeka heti yeruvara rwebhuruu. Mumwe ane mibairo miviri, mumwe ane mubairo mumwe.

Matayi anova iwo anoshandiswa nemotokari kufamba akawanda aripanzvimbo yatirikuona. Fenzi yakabatwa nemapango ine matayi aya mukati mayo. Zvigubhu zvineruvara rwe bhuruu nezvimwe zvineruvara ruchena.

Motokari dziri munzira dzirikufamba muguta dziri muguta reHarare. Muguta umu mune zvivakwa zvakasiyana-siyana. Zvine ruvara rwakasiyana. Vanhu varikurakidza kuti varikufamba muguta iri.

Hari dzine ruvara rutsvuku. Hari idzi dzakagadzirwa zvakafanana. Pazasi pacho pane mbahura yemarasha iripo pasi pawo.

Muti une mashizha madiki uine mamwe mapazi asina mashizha. Denga rine ruvara rwebhuruu uru risina makore arikuoneka

Panze Pemba pane mudhuri panze apa pakaiswa zvidhina así iri nzira yekuda kupanakisa. Panze Pemba apa hapana masora akamera akawanda, akamera mashoma.

Nharaunda ina maruva nemiti zvine ruvara rwegirini nekanzira kakaiswa kematombo kekuenda kune chivakwa chiri kunoonekwa chine ruvara ruchena.

Mumba makashongedzwa zvakaisvonaka. Mumba mune tafura ine maruva pamusoro pawo. Mumba umu mune pekugara pakakura uye pakanaka chaizvo Mumba umu madziro amo ndeeruvara ruchena.

Vanhu vakazemberana nemadziro vachitengesa zvakasiyana siyana vamwe vacho vamwe ndiwo vakangomirawo varume vawiri vakamira awa wakazemberawo madziro

Mota zhinji dziri mumugwagwa. Mota zhinji idzi dzakatarisa kunzvimbo imwe. Dzirikuyenda kunzvimbo imwe. Mota idzi dzine ruvara rwaka siyana -siyana.

Mudhuri unokomberedza chivakwa. Kunze kwawo kune masimbi anoiswa mudziyo unoita kuti vanhu vakwanise kufonerana. Kunze kwemudhuri uyu kune marara akawanda ari pasi.

Mudziyo unoshandiswawo pakugadzira nepakuridza mumba. Mudziyo uyu une pekudzvanya pakawanda pane ruvara rwakasiyana-siyana. Mudziyo uyu une pekudzvanya pakanyorwawo zvakasiyana.

Chikoro chine matombo mahombe kusure kwacho . Vana vechikoro vakapfeka nhumbi dzeruvara rweshizha . Vana ava vanoratidza kuti havasi mukirasi.

Pekugara pakagadzirwa nesimbi, pekugara apa panoratidza kuti paita ngura, sezvo pekugara apa pava ne nguva pachigara panze nekunaiwa nemvura. Tinoonawo mudhuri kumashure kwepekugara apa.

Mukombe unoshandiswa semubairo kana unogona kushandiswa mukereke. Urikuwonekwa uri pasi pemavhu. Nechekurutivi kune zvichena zvinenge mapepa. Kwozoitawo chivakwa chirikuwonekwa chakatangira kumwe kurikuonekwa zvakare mumwe mukombe wegoridhe

Pokugarira apa pane ruvara rutema. Pokugarira pakaunganidzwa kuita dutu. Chekuzembera chacho chine maburi maviri.

Vanhu varimuguta reHarare vakamira panotengeswa chikafu panonzi Bakers Inn. Vakadzi vaviri vakamirirawo nguva yavo yekuti vakwanise kutenga kuti ikwane.

Chinwiwa cherudzi rwekofi chine ruvara rweyero. Chinwiwa ichi chakaiswa mugaba rakaisvonaka. Gaba rakaiswa chinwiwa ichi rine pakanyorwa pane ruvara rutema neruvara rutsvuku.

Vanhu varikufambira padzira inofamba vanhu muguta reHarare. Pane munhu wechikadzi akazembera madziri tichiona kumashure kwake. Vanhu ava vari muguta reHarare.

Vakadzi vakapfeka nhumbi dzerudzi rwekwavo. Kumusoro vakapfeka nhumbi ichena, vakarukwa zvakaisvonaka, vaviri vakarukwa zvitema, mumwe akarukwa zvekara yeyero

Chimwe chezvivakwa zvinowanikwa muguta reHarare. Chivakwa ichi chinonzi "East Gate Mall". Tiri kuonawo mukadzi akapfeka nhumbi. Itema kumusoro akabata bhegi muruoko rwake rwokurudyi achifamba.

Nzira inofamba nevanhu irikure nenzira inofambira mota. Nzira iyi yakazara nemarara. Kurimwe divi kune mudhuri kurimwe divi kune miti.

Chikafu chakatsvukira chaizvo chinonakidza kuona nemaziso, chikafu ichi chiri mundiro yeruvara ruchena mune muriwo nenyama.

Mudhuri unoratidza kuti wakakomberedza chivakwa. Kunze kwawo ndiko kuri kubuda pamufananidzo. Kune masora nesimbi dzakaikomberedza. Mapepa akazara panzvimbo iyi.

Mbudzi dzine ruvara ruchena muviri wese, dziine ruvara rwebhurauni kumusoro dzine nyanga dzakareba chaizvo. Mbudzi dzirikudya chikafu.

Mbudzi ihombe nevana vayo. Mbudzi ihombe iyi yakamira. Mbudzi iyi ine vana vaviri vakagara padombo iri. Mbudzi idzi dzinoratidza kuti dzine kwadzakatarisa.

Mvura yakajenga pasi peyakaungana. Mumvura iyi mukati mayo mune masora. Iri mukakomba kanoratidza kuti kakacherwa. Tinoonawo masora akasiyana siyana ane ruvara rwe-

Vanhu varikufambira panzira inofambira vanhu. Iri kunze kwemugwagwa unofambira motokari vari kuenda kunzvimbo dzakasiyana. Munzira inofambira mugwagwa mune mota dzakapakwa.

Motikari zhinji dzakatarisa kunzvimbo imwe kwadziri kuenda, murume arikutengesa zvidyiwa zvakasiyana siyana achipusha chingoro, muguta iri mune zvivakwa zvakasiyana.

Mutambo weCricket urikutambirwa munhandare yakaisvonaka. Mumwe wevatambi uyu akapfeka nhumbi dzine ruvara rweyero. Vamwe vakapfeka nhumbi dzine ruvara rutema kuzasi negirinhi kumusoro.

Zvitoro zvidiki diki zvine marata esimbi zvose. Mukadzi akamira pamukova wechitoro akapfeka dhirezi richena. Mukomana arikubva pachitoro achienda kwaari kuenda.

Motokari dzakamira dzinotaridza kuti dzakamirira kuti dzipihwe mukana wekufamba kana kupfuura panosangana nzira. Motokari, pane mbiri dzineruvara ruchena, imwe ruvara rwegirinhi.

Tengi riripamba rineruvara rutema . Pamusoro petengi iri pane tambo yemagetsi. Tambo yemagetsi iyi irikuenda pene turatsifoma. Turatsifoma iyi yakabatwa nemapango eoridhe.